Mukomana wechidiki akapfeka hembe yekutambisa bhora itsvuku ine mitsara michena mumabendekete uye mutsara muchena muhuro. Anoratidza kuti anotambira timu yenyika yeCongo.

Shangu dzemukomana abve zera dzakareba dzinosvika kuchitsitsinho, shangu idzi dzine mavara akasiyana siyana anosanganisa mavara machena, mavara ebhuruu nemavara ebhurawuni shangu idzi dzakachena uye dzine tambo dzichena.

Maturuzi anoshandiswa kugadzira pamba. Maturuzi aya anosanganisira nahara, zvigero zvekuchekesa heji uye nezvipanera. Panezve mafoshoro Maturusi aya akaiswa kumadziro.

Murume wechidiki mutema akapfeka hembe yekumusoro ine mabhatini pamberi yebhuruu ine mavara machena. Akapfeka tirauzi rebhurawuni uyezve ane shangu dzitema dzinova dzakafanana ruvara nebheke rake ritema.

Vakadzi vashanu varimunhandare yenhabvu varikutamba mutambo wenhabvu. Imwe bato remitambo iyi rakapfeka zvipfeko zvichena imwe yacho yakapfeka zvipfeko zveyero nezvebhuruu.

Vakomana vari kumhanya vari munhandare yekumhanyira. Vakomana ava vanoratidza kuti vanotori pamakwikwi nekuti pane vaviri vakapfeka hembe dzakafanana zvinoratidza kuti ndevebato rimwe kwoitawo vamwe vakapfeka zvakasiyana nevari ava. Vaviri ava vari pamberi zvinoratidza kuti vanogona kukunda mumutambo uyu.

Mabhurasho matatu ane ruvara rwakasiyana. Maviri acho ane ruvara rwakafanana rweyero uye rimwe bhurasho rimwechete rine ruvara rwegirini. Mabhurasho anoshandiswa kukwesha zvinhu mumba zvakasanganisira shangu kana pasi kuti panyatsochena.

Mureza wenyika inowanikwa muAfrica inonzi Somalia. Mureza uyu ndewe"blue" uye pakati pawo pane nyeredzi hombe zvishoma yoruvara ruchena.

Mukomana wechikuru murefu akapfeka hembe nhema nemukomana mudiki akapfeka hembe yepingi. Mukomana murefu ari kuratidza kuti anodzidzisa mukomana mudiki kutamba mutambo webhasiketi bho unova iye akabatirwa bhora rebhasiketi bho nemukomana mudiki.

Shangu yechidzimai yekurudyi. Shangu iyi yakakwirira. Uye ine ruvara rwe bhurauni yakasvibira pasipayo. Pamusoro pane bhandi gobvu re bhurauni yakatsvukira. Ine denderedzwa resimbi yegoridhe pamusoro senzira yekuzvishongedza.

Mumba makashongedzwa nepekugarira panonzi pasofa peredhi. Pane tafura chena mbiri imwe iri pakati pemasofa neimwe iri kurutivi rwemasofa. Matafura aya ane ruvara rwebhurawuni pakati.

Musika wemota dzekufambisa dzinodaidzwa nezita rekuti makombi. Musika uyu unotori nemakombi akasiyana akamira. Akamirira kuti vanhu vapinde ivaendese kwavari kuda kuyenda.

Bhokisi rine mapenzura ane ruvara rwakasiyana siyana. Mapenzura aya anosvika makumi maviri nemana. Mapenzura anonyanyo shandiswa pakudhirowa nevana vachiri kutanga kudzidzira kunyora nekuverenga.

Shangu dzechidzimai dzeruvara rwepepo. Shangu idzi dzakakwirira dzinodeedzwa nezita rekunzi gogo. Shangu dzakavharika mativi ose. Pamusoro padzo paine bhande rinosungwa kumativi.

Midziyo inoshandiswa pamba yakasiyana siyana. Yakaunganidzwa senzira yekuichengetedza. Midziyo iyi inosanganira mareki, maforo, mipinyi nemapiki.

Mukomana anotamba nhabvu. Akagara pasi achisunga shangu dzake dzitema dzinoshandiswa pakutamba nhabvu. Akapfeka zvipfeko zvitsvuku kubva kumusoro kusvika kuzasi uye ane masokisi matsvuku.

Maruva ari muvhasi rine ruvara rwepingi. Maruva aya akatodyarwa muvhu uye ane mavara akasiyana siyana. Pane maruva ane ruvara rwegirinhi koita mamwe akasangana ruvara rwegirinhi neruvara ruchena koita mwamwe aneruvara rwepepo.

Muchero womusanga unonzi mauyu, mauyu aya achangobva kuvhurwa uye abvuswa makanda ose ekumusoro akasiyiwa makwati epazasi kuti awane kubatika.

Musikana wechidiki anebvudzi rinosvika mumapfudzi, akapfeka zvipfeko zvitema nechikabudura chepingi. Akabata bhora rerugby akapfeka masokisi machena anemitsara mitema uye akapfeka shangu tema dzineruvara rwepingi kumashure.

Mabhurasho anoshandiswa kusuka zvimbuzi ane ruvara rwakasiyana siyana, mabhurasho aya mana kumashure kune mabhokisi ane zvakasiyana siyana zvinoshandiswa pakusuka zvimbuzi.

Mabhenguru masere ekushongedza mawoko. Mabhenguru aya akagadzIrwa nesimbi yesirivheri uye anoratidza kuti anesimbi inoshandiswa kusunga kuti mabhenguru aya asabve.

Nzira kana kuti mugwagwa wakagadzirwa netara wemudhorobha. Mugwagwa uyu wakatsetseka hauna makomba uye kumativi kwawo kune miti yakasiya-siyana inosanganisira muJacaranda.

Shangu dzechikadzi yekuruboshwe neyekurudyi zvineruvara rwe goridhe. Shangu idzi dzine ganda rinoita sereshato. Shangu idzi dzakakwiririra uye mukati madzo dzine ruvara rwe kirimu.

Vaimbi vakaunganirwa navanhu vazhinji kwazvo vachiva imbira.. Vaimbi ava vakamira pasiteji pane zviridzwa zvakasiyana siyana uye vaimbi ava ndeve chikadzi. Vanhu vari kuvawokera vari kuratidza kufara kwazvo.

Reki ine mubato webhurawuni yakagadzirwa nemapuranga. Kumusoro kwayo yakagadzirwa nesimbi akaiswa ruvara rwegirinhi. Reki iyi iri kushandiswa kubvisa mashizha nemarara paruvanze.

Muti wemupopo une mapopo akawanda. Mapopo aya ane mizira yakasiyana siyana uye akasangana. Kumusoro kune mapopo egirini asati aibva kuzasi kune mapopo eorenji akaibva.

Mudziyo unoshandiswa kuti basa riite nyore. Pane mudziyo unonzi jeko une mubato wepuranga, kumusoro kwawo uyine simbi uye divi rawo rimwe chete rakatsetseka, rinocheka. Umwe wacho unonzi hara. Une mubato zvakare wepuranga uyine kumusoro kwesimbi. Jeko rinoshandiswa kucheka mahuswa, hara roshandiswa kuunganidza mahuswa.

Mukadzi wechidiki ane bvunzi ripfupi rinoratidza kuti rakagerwa nechigero chemagetsi, rikabva raiswa mushonga wepemu uye rikazoiswa mushonga wefirizi. Anezve mutsara waakagerwa musoro wake senzira yokukwenenzera kugerwa kwake, uye bvunzi rakasara akaripenda nekara yepepuru.

Hembe refu yakapfekedzwa chidhori senzira yekuishambadza kuti iwane anotenga. Hembe iyi ndeyerudzi rwetayi endi dhayi. Ine mavara matsvuku nemavara machena uye mavara egirini.

Motokari idiki itema yerudzi rwe Toyota yakasungirirwa ma ribbon matatu. Maviri ema ribbon aya ndeeruvara rutsvuku. Rimwe racho rine ruvara ruchena. Kumativi kune macheya matatu eruvara rutsvuku. Mota iyi inoratidza kuti yatengerwa munhu kuti apihwe sechipo.

Mavisi kana kuti manwiwa mana, mavisi anonyanyo rimwa kumusha uye akatsvuka mukati mawo kunze ane ruvara rwegirini manwisa ane mvura yakawanda zvekuti akadyiwa anopedza nyota.

Chikoro chinodzidza vana vadiki chinodanwa nezita rekuti kireshi. Chikoro ichi chinotora vana vadiki kubva vachiri kuyamwa kusvika pavanosvika ECDB. Chikoro ichi chakanyorwa nyorwa mifananidzo yevana pamadziro acho

Mushina unosheedzwa zita rekuti sitepura. Mushina uyu muchena kumusoro uri mutema kuzasi. Unonyanyoshandiswa mumahofisi nemuzvikoro. Unoshandiswa kubatanidza mapepa kuti asarasika.

Shangu dzemwana dzepingi. Mwana uyu musikana. Shangu idzi dzakanyorwa neruvara ruchena uye dzine tambo dzepingi. Pasi peshangu idzi pane ruvara ruchena. Shangu idzi imwe ndeyekuruboshwe imwe ndeyekurudyi.

Bhutsu dzemwana musikana yekuruboshwe neye kurudyi dzine mavara mana. Rumwe ruvara ruchena, rumwe nderwe pingi rumwe nderwe pepo rumwe nderwe bhuruu. Imwe yeshangu idzi iri pamusoro peimwe.

Paketi remapegisi ekuyanikisa hembe. Mapegisi anoshandiwa kuyanika hembe pawaya kuti dzisadonha nemhepo. Mapegisi aya ane ruvara rwegirinhi, ruvara rweorenji, ruvara rwebhuru neruvara rwepingi.